Daganna maatte yinanni woyite mitu olinni woyi mitu woradi gidonni gamba yite fulitewotta dagate yine ka'ne'ntinni woshinayi, maattette yinayita mitu mini gido heedhawotta ama anna loso mana mitu mini gido heerawoha maattette yine woshinayi

Seessaho yineemo woyite lawishaho goowaho wodhineemo culikki, angate wodhi'neemo culikki meyahu ikko labahu wodhaahu woyi alibaho buudhi'neemori umoho buudhi'neemore gamba assine ka'nentini seessaho yine ka'neentinni, see'nsilleho horonsi'nayi uduune yine ka'nebwoshinay yaate.

Kalaqona qooxesa yinemohu lawishaho kalaqamuni kaaliqi waa batote garbaho ilaalame baato xalalaho hatono taalasho baato miteeni ganba asine kalaqamu qooxesa yine woshinayi

Umu danancho yineemmo woyte ,umu dananchi kalaqamunni kaaliiqi manchi beettira maayihura ikko labbahura biifise biinfileho seessaho uyinoha umu dananchoti yine woshshinanni yaate kalaqamuni kaaliiqi maayihurano labbahurano uyinoho.

Mini udunichonna biirote uduunichooti yinani woyite, mini uduunichi lawishaho gonxayi firashe gonxayi daalasi televisione bife bariccimu soofu miniho, hatono biirote uduunichi yinayiri, lapitophe, computere, pirinitere biirote uduunichoti yaate.

Afantino gashshaanonna annuwa yinanni woyte afantino gashshaano lawishshaho oromiyu Qoqqowira Shimelisi Abidisihu afamino gashshaanchoti afantino gashshaanoti yineemmo woyte lawishshaho Alito Heewanohu Alba hattono Yetteri Boolehunnao sidaamu ejjeetto afantino annuwati yaate.

egenshiishshaho yineemmo woyiite mitto daddalu mine mittu xaadooshshira afamawoo gede assine saansayii gara egenshiishshaho yinayii mootimmaame ikkitewookkinna mootimmaame uurrinsha fano loosu basera fushshidhawooha egenshiishshaho.

amma'no yineemmo woyiite kaaliiqa ammanewoo manna hattono isiliminnu amma'no kiristinnu Amma'no ortodokise mitteenni amma'note yine ka'neentinni su'minanni yaate

mininna biirote uduunnichooti yineemmo woyiite mini uduunni bunu siine gonxayii daallasi ofollinayii barcimi telewizhiine mini uduunneeti biiro uduunneeti yineemmori laapitope kompiitere pirintere biirote uduunneeti yaate

Borrote uduuneti yineemmori lawishshaho komputere pirintere lapitope hattono birre lukke kuriu gamba yee kaentinni borrote uduuneti yine woshshinannireti yaate.

Hayyonna bude yineemmo woyte, hayyo kalaqamunni affi'ninannita ikka dandiittano ronse affi'nannitta ikka dandiittano qoleno annu awuruni beettoho sa"ani tarawayi tarawani dancha ikko busha tarawani annaho beettoho beettu beettira sa'ano.

safote latishaati yineemoti safote latishshi lawishshaho rosu safote latishaati doogo manchu beettira safote latishaati caabichu safote latishaati hattono wayi safote latishaati kuri"uu gamba assine safote latishaatiyine woshinanni

booharranni mereershshaati yineemmo daa'antanni foto ka'nanni woy biifewore la'anayi foto kaynsayiwa booharanni mereershshaati yine woshshinanni lawishshaho hawaasi garbi marre ka'neentinni

hodhishshaanna yineemmo woyiite lawishshaho kaameelunni mitto darga owaante aa hasi'ne ha'nay gara baatooshshe baante ka'neentinni ha'ne owaante afi'nanni gara hodhishshaho yine woshshinanni yaate kaameelunni mittu darginni wole darga harate yaate.

Odoote yineemmo woyte gobba hosinno gara galtino gara odoote qajeelte fultino fullahano dagate mashalaqqe saysano hayyoti yaate, mashalaqqe iillishano hayyo odoote yine ka'nentinni su'minanni woshshinanni.

amma'no yineemmo woyiite lawishshaho kiristaanu amma'no ortodokisete amma'no isiliminnu amma'no kaatoolikete amma'no kore"oo ganba assine ka'neentinni amma'note yine ka'neentinni su'minay woy woshshinay yaate

baattote ofollonna dhagge yineemmo woyte kalaqamunni ilaalaame ikkite hattono taalashsho taalo ikkiteewo baatto hatteee aanano babbaxewori haqqu kalaqamunni fule biifeewota baattote ofollonna dhagge yinanni

Safotye latishati yinemo woyite lawishaho roosu manchi betira safote latishati wayi manchi betira ee safote latishati cabichu manchi betira safote latishati Doogo manchi betira safote latishati yate

Kalaqonna qooxxeessaho yineemmo woyte kalaquni kaaliiqi baatto garba waa haqqe mitto biifise eafulo xawo xalala ilalame asse kaentinni uyinotta te"e kalaqonna qooxxeessaho yine woshshinanni.

Hodhishaho yinanihu kaameluni mitte baseni wole base hananiha ikana waaga baante lekate xertiranowa kaameluni iilimaniwa baala hodhishaho yine woshinani

daddaloho yineemmo woyiite lawishshaho haammatu dani daddali heera dandiitanno suuqete daddali sagalete mini daddali me"e. gereewo buuro buna daddallayii daddalo koyee baala ganba assine daddaloho yine woshshinanni yaate

muziiqaho yineemmo woyite huuro aannore ikke gitaare ikka dandiitawo piyaano ikka dandiitawo akkordiyo gagasuyita ikka dandiitawo faarsote ikko zefenete horonsi'nayiita huuro aannoricho muziiqaho yine ka'neentinni woshshinayi yaate

Umu danancho yinemo woyite mayihurano ikko labahura kalaqamuni kaaliqi hunduyi binfileho seensileho kalaqamuni qaaliqi kalaqe uyinoho yaate umu dananchoti yinemo woyite mayihurano ikko seensilensati.

Ko"attete yineemmo woyte manninatinke fayyimmara lekkate wodhinayta ikkite shota ikkite mayihu ikko labbaahu lekkate keeraanchimmara wodhaata ko"attete yine woshshinanni yaate

minenna gallanni mine yinanni woyiite mine lalu minenna gallanni mine yine lamewa bada dandiinay sheekku mine buuyyote mine

boohaarranni mereershaati yinay woyte la'nay foto ka'nay yanna saynsay gangalantay saaynsay darga boohaarranni mereershaati yine woshshinanni yaate.

Baatote ofolonna xage yineemo woyite kalaqamunni illaalamenna, lagame base tuluwa heera daniditawo hatee aana haqqu wayi babaxiwori baxisawoori biifawoori noowa baatote ofolonna xage yine su'minayi woyi woshinayi yaate

borrote uduunneeeti yineemmori biire luuke hatto hattonni computer lapitope kuri borrote uduunneeti yine woshshinayreeti yaate

Godo'lete yineemmo woyte lawishshaho angate kaawase godo'le dodanshote godo'le godo'lete yine woshshinanni angate godo'le, angate kaawase godo'le lekkate kaase hattono dodansho godo'lete yinanni.

Daddaloho yineemmo woyite babbaxxiwo dani daddali heera dandawo. Suuqete daddali, sagalete mini daddali heera dandawo. Koye Supperimaarkeettete daddali togoore baala gamba assine daddaloho yinayi.

Mininna biirote uduunchoti yineemmohu ,mini uduunet yineemmohu lawishshaho ofollinanihu soofu, gonxanni daalasi, televizhine lawinori mini uduunet, biirote uduuni kayi komputere ,piritere, lapitopheo.

owaantete yineemmowoyiite owaante aanno manni heerawoo afirawoo manni heerawoo lawishshaho babbaxxitino loosaasine biirote ofolte owaante hasidhe martawoo hajamaanora uyiitawoo soqqansho owaantete yine woshshinanni yaate.

Muuziqaho yinayi woyite huuro aanore faarso faarisinayi woyite iko zefene fanayi woyite hiuro aanore lawishaho, gitaare ika danditawo sakisiphone ikka danditawo piano ikka danditawo, koridiyo gagasuyita ikka danditawo kore huuro aanoha ikke faarisoteno ikko zefenete muuziqaho horonsinayireti yaate

Maxafaho yinani woyite nabanbe horo afimaniho yaate roso ronsayi maxxaafa ika danditawo kuni maxxaafaho yinani woyite lamunku gidoni horo afinaniho yaate

Rosoho yinemowoyite rosu egeno afinayiwa base bayichi ike hattono qole kaentini egenote buichote yaate egenote buichote rosohu yinemowoyite egenote xintaho egenote buichoti hayyo afinayiwat ronse ka`ne hayyo afinayiwat yaate.

muuziiqaho yineemmo woyiite muuziiqu lawishshaho gitaare kiboorde hattono gagasu akoordiyo faarso huuro aannoricho ikke faarsote ikko zefenete muuziiqa horoonsi'nanniha muuziiqaho yine faarsote ikko zefenete horoonsi'nayha yineemmo.

loosoho yineemo wooyiite baattote looso motummate looso motumma ikitiyooki uurinshsha looso hattono mini looso hattono qolle ka'neetinni hallanyu loosayoo looso loosoho yine ka'neetini wooshinayii yaate

Borote uduuneti yinemori lawishaho biire luuke konpitere lapitope hatono qalame`oo lawinori borote uduuneti yawo boro boreesine horonsinemo uduunet yaate

Sagalete yineemo woyite hirbaxate horonsinani ikite hatino weese weeseye waasi hatono gidu badalaye waasa ganba asine kanentini babaxitewo sagale pasta mokorone ikitara dandiitano.

poletikkaho yineemmo woyte ronse afi'nayha ikka dandawo kalaqamuyi afi'nayha ikka dandaawo konne kayinni ronse saynsawe ikkewo garinni manna massagara hayyonna gara poletikaho yine ka'neentinni su'ma dandiinayi masangayi garati yate

Babbaxxino dani uduunchoti yineemmo woyte lawishshaho mini mine horonsi'nanni uduunchi ofollinanni barcimi gonxanni daalasi telewishine mini uduuneti hattono komputere lapitophe piritereo kopete maashine lawinori biirote uduunchoti konne babbaxxino dani uduuncho.

maxxafatte yinemo woyite nabanbe kanentinni eggeno afinayiwa eggenotte buichotti qullawa maxxafa ikka daniditawo roonsayitta roosu maxxafa ikka danditawio tee eggenote buicho nabanbe afinayita matsafaho yinne woshinayi

Suppermaarkeetete mirteeti yineemmori lawishshaho intayiiri paasitta mokkoroone hattono uduunne hayiishi'nay saamuna hinko hayiishinay saamuna babbaxxewore mitteenni gamba assite amadeewota suppermaarkeetete yine woshshinanni

Minni udduunichoti yinemori lawishshaho goonixayyi dalassi televizhine offolinayi sooffi goonixayi firashshe minni uduneti birrotte undenetti yinemori lawishshaho kophutere pirintere laapitope haatono offoliyinayi baricimmi biirohu hatto babaxewo

Agattotte yineemori du'namanchurichi lasillaassa, waa, biirra hattono haraqeeo laware mitteenni gamba asine agattotte yine woshinayi woyi su'minanni yaatte, lasilaassa, waa, du'namanichore agattotte yine woshinayi

Godo'lete yineemmo woyte lawishshaho dodanshote godo'le angate kaawase godo'le lekkate kaawase godo'le tenisete godo'le donidanni kawa ka"a hinganni godo'linanni godo'le kaawasete godo'le godo'lete yine woshshinanni yaate.

Loosoho yinemowoyite motimate losasine biirote marte hajamaonte uyitawo owante loosoho yinayi mine amuuwu babaxewore asiray kawa ka`a higayi sagale losiray losirawo looso yine woshinayi mootima ikitewoki uurinsha uyitawo owante baala looso yine woshinayi

Mini uduuneti yineemmo woyte lawishshaho buna angeemmo siine, waa anganni birciqo, televizhine bife gonxanni daalasi ofollinanni barcimi kore lawinori mini uduuneti yine ka'ne su'minanni woyi woshshinanni yaate.

Mini uduuneti yineemmoti lawishshaho sagale qishi'nannite diste hattono isitofe mixasho wole kayinni baricima soofa ofollinanniha gonxani dalasa mini ufuuneti yine woshshinanni yaate.

murote yineemmo woyiite lawishshaho uullate giddoonni baattote giddonni fultawoota ikkite manchi beetti horoonsirannote yaate murote yineemmoti baattote loonseenna fultannota ikkite manchi beetti horoonsirawoote yaate

elekitiroonkise lawishshaho silke elekitiroonikisete charjje elekitiroonkisete computere pirintere lapitope stoofeoo lawewori kuri elekitiroonkisete uduunneeti yine woshshinayireeti yaate

Booharani mereershati yineemo woyite la`nayi foto kanayi yana sayinsayi gangalantaywat yaate booharshu mereershat yinemo woyite la`nayi yanna sansayi gangalantayiwat yaate

Dagana maatete yinanni woyte mitu ollinni hamata maate gamba yite ofollitinotta dagate yine woshsha dandiinanni mitu ragi daga dagate yine woshsha dandiinanni maatete yinanni woyte anna ama ooso mitteenni gamba yite nootta maatete yine woshshinanni.

Amanote yinemo woyite babaxitewo amano jera danditawo ortodokisete amano katolikete amano isiliminu amano kiristinu amano hera danditawo tene xapi asine matti yinayi owantete yine woshinayi amanote yine woshinayi

Muuzikaho yineemo woyiteno ikko farso farsinemowoyiteno ikko zafane zafani woyiteno horonsinani muuziqa muuziqaho yine woshinani gitare piyayino

Ijjaraho yineemo woyite ijjarunni qajjeelite fulitewo fulahanno minitawo mine ikke hakuno minayihu siwiluyi, siwilunni, wayinni, siminitote, ashawuyi gamba asine shafuyi minayi mineti yaate ijjaraho yineemohu

Mini uduuneti yinemori lawishaho sagale intayi saane waa angayi birciqqo biffe televiyine gonxayi daalasa firaashe ofolinayi soofa miteeni ganba asine buna angayi siine mini uduuneti yine woshinayi woyi su`minayi yaate

Seensileho yineemmo woyte lawishshaho angate wodhineemmo qulka goowaho wodhineemmotta maccate wodhineemmotta mayihu ikko labbahu wodhanoha koe seensileho yine ka'nentinni su'ma woyi woshsha dandiinanni yaate.

adawu agaraanooti yineemo woyiite lawishshaho olluu qodhaano hattono polise woraduyiiti hatto no federaalete polise hattono gobbate olanto gamba assine ka'neetinni kore adawu agaraanooti yine su'minayii woy woshshinanni yaate.

loosoho yineemmo woyiite mootimmate looso mootimma ikkitewookki uurrinsha mootimmate uurrinsha owaatamaanote biirote loossay uytawoo looso loosoho yine woshshinanni yaate

Electronksete yinemo woyite lawishshaho mobayile silke lapitope televisine conpiutere pirintere lapitopeoo laweore koriuu kuriuu ganba asine elektironksete udunivhoti woyi electironksete mirteti yine woshinani.

Baadi xaggati yineemmoti yannilicho ikkinokki garinni baattote aana mudhinotta woyi laaltewotta sammi yine budomitete garinni horonsi'nanni xaggati yaate baadi xagga yaa.

faashshine yineemmo woyte mayha ikko labbaha lawishsha uduunne darreenna mayhuno labbahuno hidhe uddiraaha faashshinete yine woshshinayi yaate

muronna laalo yinanniri lawishshaho qunqumadu shaani darchaamu shaani tumaatumeoo lawewoore hattono muuzza burtukaane awukaado"oo lawewoore muronna laalote yine woshshineemmoreeti yaate.

Adawu agaranoti yinemoti polise gobate olanto adawa agaritata olluu qodhanonni ha'nanfe polise adawa agaranoti yine su'minayi woshinayi yaate

Ama'note yineemo woyite lawishaho kirisitinu ama'no, oritodokisete ama'no, isiliminu ama'no, katolikkete ama'no budizzimette hinfuuzzimete ama'no kuri gamba adine ka'nentitinn ama'note yine suminanni woyi woshinanni yaate.

Odoote yineemmo woyite odoote golinni qajeelte fultiwori gobbate ikko dagate odoo kawii ka'a gamba assite gobba hossiwo gara galtiwo gara mannaho mashalaqqe sayissawo gara odoote yine woshshinanni.

MInenna gallanni mine yineemmo woyte minu babbaxewo dani mini heera dandaano shekku mini, buyote mini, qorqorote mini, simittote, qorqorote ashawunni minoni mine woyi gallaninna gallani mine yine woshshinanni.

Bifissa yinnemo woyitte lawishshaho birro finne coimatte oggeyye birro fitte coitte asitte bifisa gaara minne ishininno minne finne kaanenitinni ee coichcha asinayyi gaara finne bifisatte yinne woshinayyi yatte

Muziqaho yinemo woyite muziqu huro anore ike hirisinayiha gitare ika danditawo payino ika danditawo akoridewo gagasuta ika danditawo huro ani warsote woy zefenete hirisinayiha moziqaho yinanni

sumudaho yineemmo woyiite mitte gobbara woy mitte gobbara aymase xawishshaati yaate aymate xawishshi gede assite horoonsidhawooho sumudaho yineemmo woyiite lawishshaho sidaami qoqqowi gawureelira albaanni loosidhinohu weeshshote sumudi sidaami dagara aymase xawishshaati yaate

Muziiqaho yineemmo woyte lawishshaho huuro aanoha ikke faarsote ikko sirbaho qoleno muziiqaho yineemmo woyte gittare kiborde hattono fayino kodeo uyittano.

mini uduunne yineemmo woyiite lawishshaho gonxay daallasi firaashe telewizhiine biffe siinnna ofollinayii soofa kuri baala ganba assine mini uduunneeti yine woshshinanni yaate

Rosoho yineemmo woyte rosu egennote buichoti ,rosu egennote xintaho rosu, rosoho yineemmo woyte egennote ayee manchirano buichote woyi xintaho yine adha dandiinanni yaate.

rosoho yineemo woyite rosu egenno afi'nayiiwaati lophote xintaho egennote bu"ichooti ronse roso rosu mine marre tamaarre afi'nanni rosu xintaati woye rosu bu"ichooti yaate egennote bu"ichooti yaate rosoho yaa.

Loosoho yineemo woyite baato losi`ne galayi gara loosoho yineemo mootimate looso loonse hajamanote uyinayi owaante loosoho yinayi motuma ikituki loosayi uyitawo owaanteno loosoho yine su`minayi woyi woshinau uaate

Minina dubbu saada yinemowoyite lawishshaho lalu me`u gereewu mini saadtai dubbu sadati yinemori galadu anmboomi doobichu dagunchu dubbu sadati yaate minina dubbu sadati yinemori insati.

hayyonna bude yinayii woyiite hayyo kalaqamuyii afi'nayiitta ikka dandiitawoo ronse afi'nayiitta ikka dandiitawoo budeho yinayii woyiiite annuwuwayiiwi beettoho taraawayii danchano ikko busha bude ikko awuruyiiwii annuyiiwi beettoho sa"ayii taraawayii daanno garaati yaate budeho yaa.

Giwirinaho yinani woyite saadate hatono baatote losine galayi weese badala awukato loosine afinani gara hakoweoy giwirinaho yinani giwirinu laalchoti yine woshinani

Umu danancho yineemmo, umu dananchi kalaqamunni kaaliiqi mayiihurano ikko labbahura biinfileho woyi seensileho yee kalaqinoho yaate kalaqamunni kaaliiqi labbahuranna eltotenni woyi manchu ledo kalaqe uyinoho yaate.

kalaqonna qooxeessaho yineemmori kalaqamunni kaaliiqi manchi beettira baattote aanaa noore kalaqamu Hakka ilaalaame baatto taalashsho xalala baatto hattono waa garba lagga baala kalaqonna qooxeessaho yine woshshinanni.

moninna birote udunicho yinemori mini udunichi lawishaho intayi sagale wodhinanni sane gonixanni dalasi biirote horosinanniti koputere lapitope pirinteo laweri birite uduneti yate

Muuro yinnemo woyitte muuro baatotte aanna winxenna baatotte giddo loonse winxenna fulanoricho muurotte yinne woshinayyi baatotte aanna winxenna lawishshaho baadalla weese laawerre muuze dinichchao laawerre baatotte aanna winxenna fularri muurotte

Mininna biirote udunichoti yineemo woyite lawishaho mini uduunni sagale intayi sayine, firashe gonxayi firashe, daalasu televisione, bifeoo laweyori mini uduneti biirote uduneti yineemori computere, cophete mashine ,printere laweyoreti

Maashinuba yineemo woyite lawishaho bunu maashine, badalte maashine ikka danifitawo haqu maashine ikka dandiyitawo tene gamba asine ka'neentinni mitteenni maashinuba yine ka'neentinni suminayi woyi woshinay

Dadaloho yineemo woyite lawishaho lalo dadalayi gara suuqeete dadalayi dadalo, sagalete mine dadalayi dadalo, buuro, shaa'na, hatono quupheoo hidhinayinna hiramayi sayinsayi gara dadaloho yine woshinayi yaate

Adawu agarano yinemori lawishaho ollu qodhano minshu hatono polise hatono gobbate federalette ee polise hatono gobbate olanto korre adawu agaranoti yine woshinanni yatte

safote latishshaati yineemori lawishshaho rosu manchu beettira safote latishshaati caabichu manchi beettira safote latishshaati waayi manchi beettira safote latishshaati doogo manchi beettira safote latishshaati konne mottimma lossaanke kuri kiiriri baalu safote latishshaati.

Superimarketete miritetti yinemori lawishshaho initayyi saagalle afinayi pasitta miokorone"o laworre haatonno hayishinayi samunna ee hatinno hinko hayishinayi samunna babaxinore afinanni darigati yaate superimarketete mirtetti yinemori

Loosoho yinanni woyite biirote hajamasinete mootimatte loosasine iko mootimma ikkitinoki loosasine biirote ofolite owante dagate uyitata loosoho yinayi, mine sagale qinishayi gara loosoho yinayi baato loonsayi gara loosoho yine woshinayi yaate

Rosoho yinemo woyite manchi beetira egenote xintaho rosu manchi beetira egenote buichoti rosu manchi betira lowo horo aano.

Muronna laallote yineemo woyite muronna laallo baatotte winxrenna woy loonseenna fulitawota muronna laallote yine wosinayi, lawishaho weesse, badalla, awukato, mango, qunqumado shaanna kuri gamba asine muronna laallote yine woshinayi baatotte loonseenna fulaha

Booharanni mereerishati yinemo woyite gangalantayi foto ka'nayi, yana sayinsayiwa lawisaho hawassi garibira mare foto ka'nayi yana sayinsayi booharaniwwa boharanni mereerishati yine ka'nentinni su'minanni woyi woshinanni yaate

amma'note yineemmo woyte kirisitinnu amma'no, oritodokisete amma'no isiliminnu amma'no kore baala gamba assine amma'note yine woshshinay yaate, isiliminnu amma'mo, kirisitinnu amma'no oritodokisete amma'no mitteenni amma'note yine woshhsinanni.

hodhishshanna yineemmo woyte lawishshaho hodhishshu kaamelunnihu ha'nayiha ikke woxe baaxine ha'ne owaante afi'nayiha hodhishsha yine woshshinanni

Seesaho yineemmo woyte lawishshaho maayati ikko labbahu budhetta ikka dandiittano, albaho budhinannitta umoho budhinannitta ikka dandaano konne gamba assine seensileho qiwate hattono qalame angate gananitta seesaho yinanni.

Minnenna gaalanni minne yinemo wooyite minnenna gaalayi minni laamu saassu daanihu heera dandawo buyotte minnoyi minni haaquyi minnoyi minni sheekuyyi minnoyi minni qoriqorotte minnoyi minni ee heera dandawo koonne kaayinni minnenna gaalanni minne yinne ka"nnentinni su'minanni woyyi woshinanni yatte

borrote uduunneeti yineemmori lawishshaho kompiitere laapitope biire luuke"oo lawinori qalamenni"oo lawinori borrote uduunneeti yine woshshinannireeti.

Loosoho yinemo woyite baato loosi'nne afi'nnayi horo baato loose loosidhe galitawo manotita loosoho yinnemo mootumate loosasinne ofolite kaeenitinni owaanite hasidhe maritano dagara uuyitanno owaante loosoho yi'neemo.

godo'lete yineemmo woyiite godo'le dondayi godo'linayi godo'le angate kaase godo'linayi godo'le lekkate kaase godo'linayi godo'le teennise angayiita gannayi godo'linayi godo'le tenne baalanta gamba assine godo'lete yine woshshinanni

Odootte yineemo woyite odoote fulahanno odoote fulakewori gobbte hosewo gara galitewo gara manaho mashallaqe iillishawo hayyoti, doogoti yaate odootte yineemoti

safote latishshaati yineemmohu lawishshaho way caabbichu way caabbichu doogo manchi beettira safote latishshaati yaate way caabbichu doogo lawawoori way caabbichu doogo manchi beettira safote latishsha yaate roso lawawoori

safote latishshaati yineemmo woyte lawishshaho rosu way caabbichu doogo manchi beettira mootimma ikko mootimma ikkitinokki uurinsha minte woy loose kae uytannoha safote latishshati yine woshshinanni yaate

afantino gashshaanooti yineemmori lawishshaho d/r abiyyi ahiimmedihu gobba gashshewooho xaphoomu ministerchi xaphoomu roorrichi afamino gashshaanchooti afantino annuwaati yineemmori albi ejjeetto baallichi woraawohu yetteri boollehu aliito heewanohunna"oo sidaamu ejjeetto afantinoteeti

daganna maate yineemmo woyte dagate yineemmoti mittu olliinni hammata maate gamba yiteewota mittu olli haammata maate gamba yite fulteewota dagate yinanni maatete yineemoti mittu mini giddo heedhawota anna ama ooso booso ooso mittu mini giddo noota maatete yineemo

Owaantete yinemowoyite owaante manchi beet woyi mootima ikitewoki uurinsha woyi halaynu owaante hasidhe martawo dagara biirote ofolte heedhe soqantayi uyitawo gara owaantete yine kanenitini woshinani yaate

agattote yineemmo woyte waa, lasilaasa, biira, haraqe laweere du'namaanchore agattote yine woshshineemmo waa lasilaasa biira haraqe kuri baala gamba assine du'namaancho ikkeha agattote yine wosshshinanni.

Giwirinnaho yineemmo woyte baattote aana loonseenna baattotewiinni afi'neemmo laalcho ganba assine ka'neentinni giwirinnaho yine woshahinay yaate baattote aana loonseenna mureenna afi'nanni laalcho giwirinnaho yinanni yaate

Bunu minenna sagalete mine yinayi woyite bunu mini buna anga boharayi, waarayi yana sayinsayiwati, sagalete mini kayini hudi'ne ikko hudi'nikki intayi angayi huribaxinayi waassa woleno kuri laweyuore intayi yana sayisayiwati

Murote yineemo woyite baatote fultanota ikite lawishshsaho muuze ika danditawo weese ika daniditawo shaana ika dandano bunna ika dandano kuriuu baala murote yineemo yaate

Seensileho yineemmo woyte worqe culka bire goowaho wodhinannitta angate wodhinannitta lawishshaho saate umose seensileho yineemmo addi addiha woshsha dandiinanni yaate, maayihu ikko labbahu angate ikko goowaho wodhatta seensileho yineemmo.

Dagate yineemowoyi mittu oliini maate ganba yite fultewota haamata daga ganba yite fultewota dagate yinayi maatete yinemo woyite mittu mini giddo hedhawota ana ama ooso baalantayi maatete yine woshinayi yaate

Biifissate yineemmo woyte lawishshaho mayi seenni umo marre kaentinni umu mine mare umo amaxxe kaentinni kawiya biifisirino gara la'niro biifisirino yinanni labbahuno umu mine mare kaentinni biifisiriro biifisi'no.

Polettikkaho yineemo woyite, polettikkaho yineemo woyite ronse afineemoha ikka danfawo kalaqamunni afineemoha ika dandawo, mana masangayi hayyonna eggeno sayinsayawe ikkewo garini mana masangayi hayyonna eggenoti yaate

hodhishshaho yineemmo woyte mittu darginni baatooshshe baante kaameeluyi konkolantayi ha'naywa hodhishshaho yine ka'neeninni woshshinanni mittu dargi wole darga owante afirate ha'naywa baatooshshe baantte kaameelunni ha'naywa

owaantete yineemmo woyiite lawishshaho biirote mootimmate losaasine owaante hasidhe martawo hajamaanora uyitawo soqqansho owaantete yine ka'neentinni su'minanni woyi woshshinanni yaate yaate

amma'note yineemmo woyte lawishshaho kiristinnu amma'no ortodokisete amma'no kaatoolikete amman'no koreoo gamba assine ka'ne mitteenni amma'note yine woshshinanni woy su'minanni yaate

giwirinnaho yineemo wooyiite giwirinnu baatto loosi'ne afi'nanni gumaati yaate baattote gidoy baatto loonseenna fuleenna afi'nanni gumati yaate giwirinaho yineemo woyiite lawishshaho weese badala, muuze, diinicha lawiyoore loonse afi'neemore baato loonse afi'neemore giwirinnaho yine woshshinann.

safote latishshaati yinannihu lawishshaho waye doogo hattono caabbichu manchu beettira safote latishshaati yine woshshinanni yaate

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri afantino gashshaano yaa lawishshaho sidaami qoqqowi desti ledamohu afamino gashshaanchooti hattono afantino annuwaati yinayiiri albiri aliito heewanohu yetteri boollehunna"oo sidaamu ejjeetto afantino annuwaati.

Maashinubba yineemo woyte lawishshaho umu maashine Haqqu maashine badalate maashine mitee ganibba assine maashinubba yineemo Umu maashine haqqu maashine badalate maashine mitee ganibba assine maashinubba yineemo

Ama'note yineemmo woyte lawishshaho kiristanu ama'no isilimini ama'no orthodokisete ama'no, katolikete ama'no tene gamba assine ama'note yine su'minanni woyi woshshinanni yaate isiliminu ama'no kiristanu ama'no gamba assine ka'ne ama'note yine woshshinanni.

Hodhishana yineemo woyite kaamelunni hananiha ikke birra baante ka'neetinni afinayi owaanteti yaate kaamelunni mitu dariga wolewa ha'ne marre afinayi owaante birra kafale ha'nayiwaati yaate hodhishaho yaa

Owaantete yineemo woyite lawishaho moottimate uurinsha ikko mootimma ikkitinokki uurinsha owaante hasidhe maritawo hajamanora uyitansa soqanshoowaantete yine suminayi woyi woshinayi yaate

Ko`atete yinemoti manchi beeti mayihu ikko labaahu lekate fayimate woyi seensileho binfileho wodhe horonsirawota ko`atete yine su`minani woy woshinani yate mayihu labaahu wodhe horonsirawota lekate.

Ijjaaraho yi'neemo woyite siminitote, wayinni, shaafuyi hatonno ijjaru fulahaano oggeeye minitaayaha ijjaraho yine woshinnanni simintote wayinni shaafunni, qoriqoro gamba asine minayi mine.

Maashinubba yineemmo woyte lawishshaho umu mine umu maashine, badalate maashine haqqu maashine gamba assine ka'nentinni maashinubbate yine su'mine woshshinanni yaate.

Hara, daa"attonna darama yineemmo woyte ,ha'rate yineemmoti mitu darginni wolewa milli yaate ,daa"attote yineemmo woyte la'nanni booharanni yanna sayinsanniwati, daramate yinanni woyte mitu darginni fulle ha'rate yaate.

Odoote yineemo woyite odoote fulakewo fulahanno sayisata ikkite goba galite hosewo gara yanasinchu garinni manaho woyi dagate mashalaqe iilli'nshanni hayootinna eggenotti yaate.

Biifissa yineemo woyite lawishaho minu ishinewoha fiine biifinsanni gara biifisate yinayi biirono hatonno woraqatuyi shantuha co'imatte oggeyye seesisawo gara biifisate yinayi, meeyyahu ikko labaahu umo mudhe biifisawo gara biifisate yine woshinayi yaate

koattete yineemmo woyiite meyaatera ikko labbaahura lekkate fayyimmara wodhawoota shota ikkite lekkate fayyimmara wodhawoota ko"attete yine woshshinanni yaate lekkate wodhinayiita ko"attete yine woshshinayi

Odoote yineemo woyite odoote fulakiwori yanasincho ikkewo garinni mashalaqe gobate gobaa, goba hosewo gara galitewo gara manaho sayisawo gara hayo odoote yine ka'neentinni woshinayi yaate

Muronna laalote yinemoti baatotte winxeenna woyi loonseenna fulitata ikkite hatino lawishaho weesr, qunqumad shaanna, tumatumme, hatono qole kaenitinninni muuze, mango ananaseoo laweyyorre gamba adine ka'nenitinni muronna laallote yine woshinanni

faashinete yineemmo woyiite labbaahu ikko meyaahu hoccu mine mare ka"eentinni uddiranno uduunne gophe hidhe ka"eentinni horoonsirawoota faashinete yine woshshinanni woy su'minanni yaate.

agattote yineemoti agattote yineemoti lawishshaho way hattono birze hattono lasilaasu hattono haraqe laweeori biira"oo laweeore agattote yine woshshinayi yaate du'namaachore ikke waa lasilaasa haraqe babbaxdhioore gamba assine agattote yine woshshinanni du'namaancho.

safote latishshaati yineemmo woyte lawishshaho wayi manchi beettira safote latishshaati rosu safote latishshaati caabbichu safote latishshaati doogo safote latishshaati kuriuu mootimma mannaho loossaata mootimma ikkito mootimma ikkitinokki uurinsha kuriuu safote latishshaati yine woshshinayi yaate

Minenna gallanni mineeti yineemo woyiite mineho yinayii wote haqqu minnoy mini sheekuyi minnoy mini buuyote minoyi mine ikka dandaayo hattono qorqorotenni simintote shaafuyii gamba assine minnoye mine miteeni minehonna gallanni mine yine woshshinanni.

muuziiqaho yineemmo woyiite huuro aanno uduunne ikke huuro aanno gitaare piyaano gagasu akoordiyuu faarsoteno ikko muuziiqaho zefenete horoonsi'nayha muuziiqaho yine woshshinanni yaate.

babbaxino dani uduunne yineemmohu lawishshaho gonxanni daallasi, buna anganni siine, hattono qole kaeentinni biirote uduunne kompiitereoo laweere babbaxeworeeti.

Booharani mereersha yinemo woyite gangalantayi yana sansayi foto ka`nayi sayinsayi darga booharani merershati yine woshinayi yaate lawishshaho hawassi garbira mare gangalantayi foto ka`nayi intayi angayi boharay lanayi sansayiwati yaate boharani.

Daganna maate yineemmo woyte daga mitu olliinni xaphi yite fultinore daga manna dagate yine woshsha dandiinanni ,maatete yineemmo woyte mitu mini giddo nootta ama anna ooso hattono loso manna mitu mini giddo no manna maatete yine woshshinanni yaate.

superimaarikeettete mirteeti yineemmo woyiite lawishshaho intayii karameella afi'nayiihu hakkiicho afi'nayii intayii sagale angayii sagale pasta mokoroone mango"oo awukaato"oo xaphi assine haashshi'nayii saamuna worreenna afi'nayii darguwaati yaatew.

Safotte lattishatti yineemohu lawishaho manchi beettirra rosu safote latishati, wayi safote latishatti, caabbichu safotte latishati, doogo manchi beettira safotte latishati yine so'minayi woyi woshinayi yaate.

elekitiroonikisete yineemmoti lawishshaho angate silke lapitope kompiitere telewizhiine lawewoori koppete maashine labbewooti fee ganba assine ka'neentinni elekitiroonikisete uduunnichooti yine woshshinanni.

Dadalloho yineemo woyite lawishaho haamatu dani dadali heerara dandano suuqete dadali, sagalete mini dadali, lalo dadalayi dadali, lukkuwa dadalayi dadali, quuphe dadalayi dadali hirayinna hidhinayi afinayiricho dadaloho yine woshinayi

hara daa"attanna darama harate yinayiiti mittu dargini gotti yine ka'neentini milli yaate daa"atto yinayi wote mittowa marre booharayi foto ka'nayi yanna sayiinsaayiiwaati daramate yinayiiti mittu dargi fulle wolewa ha'ne mare hogophine mare ka'ne hidhine heerate yaate.

Muronna laalo yineemmo woyte baattote winxenna fultanotta ikkite hatino biife fultanotta ikkite weese badala, muze, awukado ,dinichaho labbanori woshinannireti shaanao labbanori.

Bunu minenna sagalete mine yineemo woyite bunu mini buna angayi booharaniwati yana sayinsawaati baattoshe baanite angayi hattono sagalette mineti yineemo woyite huribaxxinayi intayi angayi baattoshe baante fulayiwa sagalete minennabwoyi bunu mine yine woshinayi

maashinubba yinayii woyiite lawishshaho umu maashine bunu mini maashine haqqu maashine badalate maashine kore"oo ganba assine maashinubbate woshshinayiireeti yaate umu maashine bunu maashine babbaxxewoore ganba assine maashinubbate yine woshshinanni.

Elekitironkisete yineemmo woyte lawishshaho angate silke laphittophe komputere charijereo lawinori eriphoneo lawinori elekitironkisete mirteti yine woshshinanni woyi su'minannireti yaate.

Dagana maate yineemo woyte Dagate yineemo woyte mittu woraddi giddo noo daga ganibba Yite fulittuha ikkiro dagate yaa danidiinay maatete yineemo woyte Mittu mini giddo galitawota ooso ama anna ganibba assine maatete yineemo

giwirinnaho yineemmo woyite baatto loonse baattote aaninni afi'neemmo laalcho baalankayi giwirinnaho yine ka'neentinni su'minanni woyi woshshinanni yaate baato loonse baatote fulino guma afi'neemmoha baala giwirinnaho yinanni yaate

Hodhishanna yineemo woyite hodhishaho yineemo woyite kaamelunni hananiwa ikke kameeluni birra baante birra baante ka'neenti owaante afidhewotta hasine ka'ne mare afinayiwa hodhishaho yine ka'neentinni woshinayi yaate

hara daa"ttonna darama yineemo woyiite harate yineemo woyeete mittu dargii wolewa milli yinayii harate daa"atotte yinayii wote mittowa marre ka'neeti la'naayinna qallanday waarayiiwaati daramate yineemoti mittu dargii fulle ka'neeti hogophine uduune marre ka'neeti teeso assi'ne he'naayiwaati yaate.

borrote uduunneeti yineemmohu lawishshaho biire woraqatu hattono kompiitere pirintere kopete maashine qalame"oo lawewoori borrote uduunneeti yine woshshinannireeti yaate biire woraqata"oo lawewoori.

Hodhishshanna yineemmo woyte hodhishu kaameeluni owaante affi'nannihu birra baante mitu kaameelinni ha'ne ka'nentinni marre owaante affi'ne hinganni harinshoti yaate hodhishshaho yineemmo woyte kaameeluni ha'nanni doogo owaante birra kafale.

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmo woyiite lawishshaho mini giddo anfayiiro gonxayii firaashe telewizhiine biffe hattono barcimu siine mini uduunneeti biirote uduunnichooti yineemmohu lawishshaho kompiitere pirintere"oo lawewoori.

umu dananchooti yinannihu kaaliiqi kalaqamunni meyaahura ikko labbaahura biifise ka"eentinni uuyinoha kolishsho ilkewooha aju ikko akkalu shiimu ikko lowohura kalaqamunni kaaliiqi eltote gede asse uunoha umu dananchooti yinanni.

rosoho yineemmo woyiite rosoho manchi beettira lophote xintaho yaate rosoho yineemmo woyiite marre ka'ne hinkii'lineemmo bu'chchooti yaate egennnote buichooti yaate rosoho yaa

Giwirinaho yinemo woyite naato loonse baatote gidoni afinemo laalichoti yaate baato loonse baatote batote anini afinemo laalichowoyi guma giwirinaho woyi giwirinu lalchoti yine kane woshinani yaate

Hara, daa"attonna darama ,hara yinanni woyte mitu darginni milli yinanni harate ,daa"atta yinanni woyte la'nanni gangalattayi marre ka'nentinni footto ka'nayi booharayiwa daa"attote yinanni, darama yinanni woyte mitu ollinni fulle hogophine harate yaate.

baattote ofollonna xagge yineemmoti kalaqamunni baattote aana noori waa garba ikka dandawoo haqqicho kalaqama ikka dandawoo olaalaame darga ikka dandawoo xalala baatto ikka dandiitawoo tenne gamba assine ka'neentinni baattote ofollonna xaagge yine ka'neentinni su'minay woy woshshinay yaate

Owaante, owaante yineemmo woyte lawishshaho mootimmate loossasine owaante hasi'nuhura daggano hajamanora uyittanoha owaante owaantete yine ka'nentinni woshshinanni yaate.

godo'lete yineemmo woyiite lawishshaho dodanshote god'le lekkate koaase ggodo'le angate koaase godo'le teennisete godo'le woleno hattoore labbewore godo'lete yine ka'neentinni woshshinanni yaate

Owaantete yimemowoyite lawishshaho mootuma ikitewoki uurinsha ikito mootumate uurinsha mootumate losasine owaante hasidhe martawo hajamaanra soqantay uyitawo soqansho owaantete yine ka`neentini woshinayi yaate.